Ishure ryigenga rinini cane ifise ikibuga c'umupira w'amaboko basket inyuma yaho hateye ivyatsi n'amashurwe.

Ishure shingiro ryo mugisagara ca bujumbura muri karitiye ya buyenzi aho rifise ikibuga c'umupira w'amaguru kirimwo ivyatsi uruhande rumwe gw'igori rurimwo umusenyi.

Umurombero ujana mu kazu ka sugumwe bw'abakobwa, aho bivugwa ko umurombero ata suku igirirwamwo bakaba basaba uburongozi ko bobafasha gusukura mw'uwo murombero.

Abana babakobwa, ariko akina ho mukino w''amaboko vulibol arimu kibuga hagati impande yawo akaba hari ibiti biriniya v'ubwooko bwinshi.

Ishure senti katerine aho bimaze imisi bivugwako ubuzu bwa sugumye bw'abahungu, maze igihe kirekire butagikorwa arinaco gituma basaba uburongozi ko bobafasha bakabutunganya.

Ubwiherero bw'abahungu bw'ishure seti katerine bugabuyemwo ibice bitatu bukikujwe n'impome z'amatafari.

Abantu batatu b'abagabo bari mu kibuga c'umupira w'amaboko hakaba harimwo umwewambaye mupira w'ubururu n'i kabutura y'ubururu iyondi yambaye umupira wera n'i kabutera yirabura iyondi na we yambaye agapira agasa n'umuhondo.

Mu muryango isomero ryo mu mwaka w'umunani size ibara rishaka kwera no ku madirisha ryubatswe mu buryo gisima ashitseho n'amatafari.

Abanyeshure benshi arimye issomero barikuba igicirwa kijanye n'ibaruro imbere yabo kabari mumyigisha imbere yiwe akaba hari imeza yera.

Ishure rinini rifise ikibuga kinini kirimwo ubwatsi uruhande rumwe rurimwo umusenyi hagati ryowateyikiti kireti

Ishure shingiro rininiya cane rifise ibarabara ibarabara irin'umufemi minshi n'amabuye hakaba hari n'abana bane, ariko barajabuka.

Ishure ryigenga gaburiyeli ishure ari niniya igisi ikibuga kinini mirimwo imisenyi n'amabuye ari n'i darabo hagati ry'igihugu nnaa banyeshure ari hagati mu kibuga.

Isomero ryo mumwaka wagatatu wanyuma ririmwo intebe nyinshi z' abanyeshure ryubatswe ryubakishijwe n ' amatafari.

Uruhome rwera rucafyek' abana batatu bariko bakin' umupira bose bambay' impuzu z' imyambaro zisa n' umuhondo, imbere yaho hakaba har ivyatsi biteye.

Uruhome rwera ruca sheko umwana yicaye ugakinga k'ubumuga, ariko asoma igitabo imbere yaho kaba hoari ivyatsi vyinshi.

Isomero ryo mu mwaka w'umunani rifise intebe nyinshi, ariko hakaba harimwo umwana yicaye, rikaba rifise amadirisha afise ibara risa n'urwatsi rubisi.

Ishure rininiya rya reta rifise ikibuga kininiya giteyemwo ivyatsi uruhande rumwe, urundi ruhande rurimwo umusenyi, hagati hateyemwo igiti kininiya cane.

Ishure rininiya ryigenga riri mu gisagara ca bujumbura hagati mumuji rifise ikibuga kininiya kirimwo umusenyi ariko gifise n'ibiti binini, impande yaho hakaba hari n'imodoka ihahagaze.

Akazu kasugumwe k'abahungu K'ishureshingiro rya Reta, iri muntara ya Muramvya, ryubakishijwe mu buryo bw'amatafari ,imiryango y'imbaho.

Ishure shingiro rinini cane iri mu ntara ya Gitega. Ishure ryiza riteye igomwe rifise ikibuga kininiya gisharijemwo ibiti, amashugwe menshi.

intebe nyinshi z'imisomero ry'umwaka w'icenda ryubatse muburyo bw'ivyuma hejuru ari rubaho inyuma akaba hari si zirangi ryera n'urubaho inyuma nyine risangwirabura rwacafyeko ivyandiko.

Isomero ryo mu mwaka wa mbere aho bariko biga icigwa kijanye n'Ikirundi; aho hari umugore yirabura yambaye impuzu yera irimwo n'akabara kirabura; akaba yari afise kimwe mu bikoreshwa mu biharuro muntoki

Uruhome rurerure rwubatse mu buryo bw'amatafari hakaba hariko ibipapuro bibiri vyera vyanditseko ivyandiko vyirabura vyishi cane.

Isomero ryo mu mwaka wa gatanu ryubatswe mu buryo bwa matafari, rifise imiryango yubatswe mu buryo bw'imbaho , imbere yakaba hari igiti gishinze.

Urupapuro rumanitse mw'isomero ryo mu mwaka wa Kane, rwanditseko ivyandiko bitukura hakaba hacafyeko urukumu.

Ishure shingiro rya gagara na gatanu ishure rininiya cane rifise ikibuga kinini giteyemwo ivyatsi hagati akabari n'igiti kinini ya.

Umwana ari mw'isomero mu mwaka wa mbere. Aho yicaye ku ntebe imbere yiwe hari amakaye n'ikaramu zibiri n'umwigisha imbere.

Amasahani menshi agaragara, ayandi ariko ubugari bw'ibigori, hakaba hari abanyeshure babiri bari kwarura, iruhande yabo hakaba hari n'ibase.

Isengero Semishere, isengero rininiya rifise inyubakwa y'igorofa ifise ikibuga kininiya cane, mu nkengera y'uruhome hakaba hari igiti kininiya cane gisharije, imbere y'isengero hakaba hari umugabo yicaye.

Abana benshi b'abanyeshure, b'abakobwa bari kw'ishure nyene bari mukibuga hagati, hagati hakaba har'igiti kinini gishinze c'icuma.

Amakaye menshi yabanyeshuri n'ibitabo vyab'abanyeshuri, biri kukabati hagati hakaba harishakoshi yirabura.

Imodoka ihagaze inyuma gishure shingiro ise santa spris ifise inyubakwa isize iranga irera hagati hakaba hari ibiti bibiri.

Hari abantu batatu; n’abagabo bari hagati mu kibuga c’ishure vugizo. Inyuma yaho hari igiti kinini ,iruhande yaho hakaba hari amashure.

Ibido ,isa, n'umuhondo yanditseko, ivyandiko vy'iraburu ,iragingi, icafuye iri mwishure ry'umwaka w' umunani.

Ishure saint famille rifise itangi ry'amazi umuserege w'amazi n'ibitsinga vy'amatara inyuma yaho hari n'ibiti vyinshi.

Ibipapuro bibiri kimwe c'umuhondo ikindi cera vyanditseko ivyandiko vy'ubururu, impande hakaba harimwo urubaho rwirabura.

Ritongo rinini cane ryo kwa mutima riteyemwo ibiti ibiterwa inzu n'akazu gatoyi, twutubaho.

Intebe nyinshi zikoze mu bwoko bw'imbaho ziri mw' ishuri hagati ku nkengera y' uruhome hakaba hari akabati.

Inyubakwa yubakishijweho muburyo bw'igorofa, ifise ibice bibiri bisize iragi ryera igihande kimwe, ikindi gihande nic'amatafari ifise ikibuga kirimwo amabuye atari menshi cane.

Ishure niniya cane ry'igenga soes hafiseyo ikibuga kininiya kiri mu vyatsi uruhande rumwe hari makayira bitemwo ibiti vyinshi biree bie.

Ishure shingiro rya leta rininiya, ryubatswe mu buryo bw'igorofa. Risize ibara risa n'ubururu n'imbere rikagira ikibuga kininiya giteyemwo ibiti.

Ikibanza kijanye n'isomero ya madasobwa, ikibanza kininiya gisize ibara ryera, amadirisha nayo asize ibara ryera Kandi yuguruye. Impande hakaba har'akabati karimwo ibitabo vyinshi, imbere yaho hakaba hari n'intebe zigaragara.

Ishure shingiro rya katorika misheli luseye ikibuga kininiya kirima umusenyi gindi gice kirimu vyatsi kaba ari umunyeshure mwe ahagaze yambaye ishati yera n'isaha ku mugongo n'i pantaree a n'umuhondo inyuma yaho kabari ibarabara ibarabararimwo miduka n'abantu.

Ishure shingiro rinini, rifise ikibuga kinini, uruhande rumwe rurimwo ivyatsi urundi rurimwo umusenyi. Impande yaho hakaba hari ivyatsi n'amashugwe biteye.

Ibarabara ryumunani mwi karitiye yakamenge, ibarabara ririmwo amabuye, haruguru gato hariyirindi Barabara ririmwo umusenyi, impande haba hari urudandazwa.

Ikibanza kirekire kirimwo umusenyi hasi imbere hakaba hari igiti kirekire imbere yaho hakaba hari ibarabara

Isomero ryo mu mwaka wa mbere aho ku kibaho handitseko ivyandiko vyera ibindi vy'icatsi kibisi, hejuru hakaba hariho uruhome rwera rwanditseko ivyandiko vy'indome.

Ishure indepandanti ishure ryiza vyuba swe n'ingorofa zitatu ibijayi bitatu hasika bifise ikibuga ninya c'umupira w'amaguru impande gihujwe n'amashugue meza.

Ishure shingiro Lycée notre dame de Vugizo, ishure ryiza risharijwe n'ibiti vyiza, hagati hakaba hateye amashugwe, hakaba harimwo n'idarapo zibiri imwe yigihugu cacu c'Uburundi iyindi ya Union Africaine.

Ishure rinini cane ryitiriwe umweranda Yozefu, rifise amashure cumi n'atatu n'ikibuga hagati n'amashugwe ateye n'ibiti vyiza bisharije.

Umurombero rw’ishure sente gatihayini imbere hateye ikibuga c'ivyatsi, ivyatsi hagati hateyemwo ibiti, ibiti vyinshi impande hakaba hari n'impene.

Ahantu haniniya hateye ivyatsi uruhande rumwe rukaba rurimwo imisenyi imbere hakaba hari imodoka zibiri zipakira abantu inyuma yaho hakaba hari ibiti bininiya vyinshi.

Ishure sent katerine ifise amurombero umuremure umurombere uk abugizwe n'amasomero icumi imbere yaho akaba hari igiti kirekire.

Ikibanza coishure kijanye n'ibisomero ry'ibitabo aho imbere hari ntebe nyinshi zitatonze imwe kabiriko impuzu akaba hari n'akabati karimwo ibitabo vyinshi z.

Ishure se santare sen gabriyere iri mu gisagara ca bujumbura kartiye kigobe ifise umuryango wera indani hatemwa ibiti vy'imigano bitatu birebire.

Ishure shingiro sepebu ishure rinini ise ikibuga kininiya cimusenyi ishure ryubatswe bwokobwo ingorofa ibicaye bibiri imbere akaba ari i darapo y'igihugu imanda akabari n’igiti kireke.

Mwisomero ry'abamwaka w'umunyani aho bamwigisha w'umugore mugore z'umushatsi nyinshi imande hari n'intebe n'imeza nyuma yiwe hari urubaho uriko vyandiko imbere yiwe hakabari abanyeshure.

Ishure shingiro ry'umwijabe rinini cane rifse ikibuga kininia c'umupira w'amaguru hagati hakaba harimwo idarapo ry'igihugu inyuma yaho hakaba hari inyubako nini.

Isomero ryo mu mwaka wa gatandatu aho hari abanyeshure babiri bari mw’ ishure, bariko bariga impande yabo hari intebe zigaragara impande hari n'amadirisha, ariko ibiyo.

Ikibanza c'uburiro kiri muri karitiye ya Kamenge musi y'isoko aho imbere hari imeza iteretseko amasahani cumi n'ibikombe.

Ishure independante ikigo kininiya gifise inyubakwa ndende impande hari imodoka zitanu hagati hari n' idarapo ry' igihugu c'Uburundi.

Itongo rininiya harimwo ishuri hagati bita lise matana n' impande hakaba hari idarapo ry'igihugu c'Uburundi impande yaho rikaba rikikujwe n' ibiti vyinshi vy' ubwoko bwinshi.

Abantu benshi bari mw'isomero bari munama harimwo umugore ar'imbere yambaye ikazu itukura n'umugabo inyuma yicaye kuri mudasobwa, inyuma hakaba hari urubaho ruriko ibipapuro

Icumba ciza cane kirimw' umuco mwiza, kuruhome hasiz' irangi ryera, indani har' abagore n' abagabo bicaye, imbere yabo har' umugore yambay' ishati yera n' ijip' itukur' ahagaz' asankah' ariw' arikubagirish' inama

Abanyeshure benshi bari mu kibanza kimwe, bariko biga icigwa kijanye na mudasobwa, hakaba hari n'abigisha babiri bahagaze.

Umugabo yicaye mu biro imbere ya mudasobwa, yambaye ishati isa n' ubururu, impande yiwe haba hariho iterefone zibiri n' ikaye.

Abahungu babiri bari mukazi bambaye imyambaro yakazi umwe akaba afise imashini muntoki isudira

Umuntu w'umugabo yicaye hasi ,yambaye impuzu z'akazi ifise ibara ryirabura n’amarori y’akazi, akab’afise icuma mu ntoki.

Umuhora muremure cane urimwo abanyeshuri bane batatu baba hungu n'umwe w'umukobwa uwo muhora ukaba uri mw'ishuri ryo Mumabanda mu ntara ya Makamba.

Abanyeshure bari mw'isomero, ariko biga ubumenyi bujanye na mudasobwa imbere nkabari umigisha afise n'inkoni ayerekeza kurubaho mpande ntari akabati akarimwo ibitabo imbere yiwe akabari intebe.

Abanyeshuri bo muri kaminuza ya sagesse, Aho barimw'ishuri bariko bariga icirwa kijanye n'ubuvuzi ,imbere hari umwigisha .

Abanyeshure bo mukigo ETA bari kukibuga aho bariko bakora umwuga w’ubwubatsi , bose bakaba bambaye impuzu z’ubururu z’akazi.

Mw'isomero ry'abanyeshure bo muri kaminuza, aho bari mw'ishure bariko bariga icirwa kijanye n'ubwubatsi, imbere yabo har'umugore, impande yabo har'abagabo babiri bicaye kuntebe, inyuma yaho hakaba har' ibipapuro bibiri bimanitse kukibaho.

Abahungu babiri bambaye impuzu z'akazi gisa n'ubururu n'inkofero gisa n'umuhondo ompi bakaba bariko bakora y'ubumenyi ujanye n'umuyaga nkuba.

Abantu umunani b'abagabo bambaye impuzu z'ubururu umugabo umwe yambaye impuzu isa n'icatsi kibisi afise urupapuro muntoki rwera imbere yabo hakaba hari amatafari bariko barubaka inyuma yabo har'ibiti vyinshi.

Abanyeshure bo muri kaminuza y'i burundi bariko biga icigwa kijanye nivy'uburimyi n'ubworozi ,umukobwa umwe ahagaze yirabura yambaye i pantaro yirabura akaba afise micro mu ntoki.

Abantu batatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe, umukobwa n'umuhungu bakaba bambaye ubufukamunwa , uwundi muhungu akaba yambaye akantu kera ku kuboko, imbere yiwe hakaba hari ivyuma vy'ubushakashatsi.

Abantu batanu b'abahungu bambaye impuzu z'ubururu n'inkofero z'umuhondo, imbere yabo hakaba hari ivyuma vy'amatara, hampande yaho hakaba hari imbaho zisa n'umuhondo.

Abantu babiri umukobwa n'umuhungu bariko bariga barikumwe nabandi banyeshure iruhande yabo imbere yabo hakaba hari imeza.